Nindeeba amamotoka nigagyenda aha korasi ndeeba amapiki nago nigagyenda, ndeeba amaju Kandi empidahinduka y'obwire n'enjura.

Nindeeba omuntu ariyo nasiika ebifu by'enkoko byahindukire ekirikumanyisa biriyo nibisya

Nindeeba emibazi etari n'emwe, ndeebamu panado ndeebamu ebijuma byokutamba omunda ngaruka ndebamu ebirikutamba omutwe

Nindeeba enkoko nyingi nindeeba n'abantu bingi nindeebayo motoka enyuma y'enkoko, omushaija ari aharubaju rw'enkoko ajwaire esapuri omumaraka ogu ari omumaisho ondijo ajwaire esati tagisibire mapeesa

Nindeeba omushaija aine ekiharaani nabaziira emyenda ahansi nindeebaho ebafu etugukire ndebaho akaveera ahamutwe gwakaveera ndebaho omwenda

Nindeeba amaizi nindeeba amabaare nindeeba ebishaaka bibiisi nindeeba hariyo emiti kandi n'amaizi gariyo nigagyenda

Nindeeba omushaija ayine ekikopo naaza okunywa, akaana omu rubaju nikamureeba hariho ogwo omwana ondiijo ayemeriire amwemeriire aha rubaju, nindeeba omukazi ayekomere ekitengye omunda aine enfuka kandi nindeeba n'enju eyitaka

Aha aha nindeeba orutookye ndeeba amaju maingi ndeeba emiti miraingwa ngaruka ndeeba n'ebinyaatsi bibisi

Nindeba enjoki nyingyi, zikwataine buri emwe ekwitse aha ntaahi yaayo handi tiziine bwehinduriro

Nindeeba omukazi akoomire ekitambara omu mutwe ayekoraire ebaafu harimu ebintu nk'esuwaani n'ebikoopo ariyo nagyenda

Nindeeba akaana kato kari aha rushoozi kekoreire ekideeya kandi ndeeba emiti miraingwa omurubaju

Nindeeba omutumba mubisi gwine endeere mbisi omurubaju nturebayo endeere mbisi.

Nindeeba abashaija babiri bari ahanyanza baine ebiti byabo nibagyezaho kuteera amaizi ngu gagarukye enyima ngu baambukye

Nindeeba amaizi ndeeba amayengo ndeeba omushaija aine eshoonzi yagiha omu maizi

Nindeeba obwato buri aha maizi hariho abari omu bwato kwonka babiri omuri abo baine ebiti nibagyezaho kugaruza amaizi enyima ngu obundi bakayambuka

Nindeeba omuntu aine rukaaka agitaire aha kibaho ariyo nagishubuza omutsyo

Nindeeba omushaija ari omu bwato aha maizi nindeeba amaato ashatu ndeeba n'ekidoomora omu rubaju ndeebaho ebinyaatsi bibisi

Nindeeba piki nyingi ndeeba motoka ndeeba obuju nkobuduuka ndeeba nana emiti miraigwa